Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi lombwele oshigwana kutya ngele oto kambadhala okutungulula iinamwenyo yoye oto vulu oku ka pewa omukuli kombaanga opo wu tungulule iinamwenyo yoye ngoye toya okufuta nale.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi oha ya hongomo iitafula niipundi mbyoka hayi kala tayi tayima nawa noha yi kala ya kola no iha yi kulupa mbala nande.

Pomahala ngono gomalandithilo mono hanu landithwa iizalomwa oshowo oondjato ohamu kala mu udha unene momukokomoko gomutenya, oshoka kehe gumwe ohayi komahala hoka a ka ikongele iipumbiwa ye.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank yolwaala olumbulawu oye ya po nethigathano ndyoka to tumu ethano lyoshinima oshimbulau, opo wu vule okuisindanena sha.

Iimaliwa oyili yasimana muyuni awuhe nangele omuntu ena iimaliwa ohakala te yi yalula, te yi pakele muupandi mboka ha wu kala wa mangwa nomakenya. Iimaliwa ohayi pakelwa muupandi opo shininge oshipu okuyihumbata nande okuyipungula.

Iimaliwa oya yooloka miilongo. Kehe oshilongo oshina oshina oshimaliwa yasho. Oshilongo sha Congo oshina iimaliwa hayi ithanwa takutiwa oo Mille.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti miipilangi, miipilangi ohaya hongomo iinima ya yoolokathana. Ohaya hongomo ooskopa, ohaya hongomo iitafuula, ohaya hongomo woo iipundi.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank oye yapo nomukalo ngoka hagu ithanwa tiwa opaypulse. Omukalo ngono oho vulu nee oku tumina omuntu oshimaliwa toshi tumu kongodhi, ye teshi nana kokashina koku nana iimaliwa.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya ningi mo iinima ngaashi, oosikopa taya landitha. Ohaya longo mo wo iipundi mbyoka yomatyofa omawanawa.

Oto vulu oku longitha okakalata koye kombaanga ndjoka yo Standard Bank oku nana iimaliwa mositola. Shika ohashi ningwa nee ngele wa landa iipumbiwa yoye mbyoka, ngoye toka futa peshina ngoye to pula wu pewe iimaliwa.

Yamwe mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaya hongo mo iipundi nomatyofa nuutafula. Iinima mbino ohayi landithwa po nee, naantu ohaye yi landa ye keyi tule moondunda dhawo dhokukundila aayenda.

Oositola ngaashi ndho dhiikulya iinima ohayi kala ya pakelwa nawa melandulathano, ohayi kala ya pakelwa ngaashi omayonisa nomatama naalandithi ohaya kala yeli moolaka ya tegelela aantu yeye ya lande.

Iimaliwa oyi li ya simana lela muuyuni awuhe na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Kiilongo mbyoka ya Europe ohaku longithwa oshimaiiwa shoka shina ongushu yi li pombanda hashi ithanwa taku ti oEuro.

Iimaliwa oyi li ya simana lelalela oshoka ngele omuntu ku na oshimaliwa nena ku na shoka to vulu okuninga. Iinima moositola ohayi kuthwa mo kiimaliwa, no ngele omuntu ena iimaliwa nena oha kala a nyanyukwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oya gandja oshimaliwa shooN$ 400 000 kehangano ndyoka lyoNASFED. Ombaanga ndjika ohayi gandja omakwatho ogendji gopashimaliwa lela.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank, otayi ku lombwele kutya oto vulu okunana oshimaliwa mositola peshina mpoka hapu futwa ngele wa yi mositola e to landa iinima mbyoka wa pumbwa, e to pula wu pewe oshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, opamwe nositola ndyoka yoNictus, otayi hiya aantu opo yekiilandele eshina lyawo lyokuyoga iiyaha, ndyoka lya li lyina ondando yi li pombanda, paife oya teyelwa kongolo.

Oositola omo moka hamu a dhika iinima ya yoolokathana, iipumbiwa yetu yomomagumbo naantu ohaya yi ya ka konge iipumbiwa yawo. Ohaya yi ko niisimpo, oshoka oshinima mositola itoshi kutha mo ngele ku na iisimpo.

Aantu ngele ya mono iimaliwa ohaya yi koositola ya ka konge iipumbiwa yawo. Oto adha ye li moositola moka taya tala moolaka nongele ya kutha iinima yawo mbyoka ya panda, ohaya yi koshitaafula shomafutilo yaka fute iinima yawo.

Iimaliwa oya simana lela nongele aantu mboka aanangeshefa ngaashi opu na omusamane ngoka gwedhina tate Propability omunangeshefa omunene mOvenduka. Oto adha ihe ena okashina ta yalula iimaliwa ye mbyoka a longa.

Opena omahala gamwe ngono gomaandithilo. Momahala mono ohamu adhika nee iinima oyindji ngaashi, oothewa oshowo omagadhi gokolutu. Naantu ohaya yi nee yeki ilandele iipumbiwa yawo.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi kwashilipaleke kutya oya li ya gandja omayambidhidho kopoloweka yi na sha nokulonga nomalusheno goketango.

Moositola ngele toyimo opuna mpoka pwatulwa omadhidhiliko kutya iha pupitwa nenge omangambeko, ohaga kala gatulilwa po gete po elandulathano okuya momukweyo ngoye tokafuta iinima yoye.

Ositola ndjoka yaAvo oha yi landitha iinima oyindji, oha yi landitha iinima ngaashi oongodhi dhopeke oshowo oowili dhokoshikesho noha kukala kwa kuthwa oopelesenda omilongo ntano ngele to landa iinima oyindji.

Moositola ohamu adhika iipumbiwa oyindji, naantu ngele yi ilikolele oshimaliwa ohaya yi nee koositola yaka konge iipumbiwa yomo magumbo gawo. Yo tayayi poshitaafula nduno mbyoka yomafutilo, taya futu iinima yawo taya shuna komagumbo gawo.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho goku pungula oshimaliwa, ohayi kala woo yina omathigathano goku kayila okathanguthangu, naangoka a thiki tango ihi isindanene oshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ota yi hiya oshigwana opo shi tondoke, shi ki ilandele eshina ndjoka lyo kilohalama hetatu, ndjoka lya lina ondando yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Iimaliwa oya imana lela, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, nakehe oshilongo ohashi ithana iimaliwa yasho omadhina gayooloka kiimaliwa iikwawo. Opu na iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa oRupees

Ombaanga yaStandard Bank oya gandja iipatululo komusindani ngoka i isindanene ohawu to ye yoGD-6 RB Raider, tate Martin Jeckonia.

Mositola ngele toyimo opena omiyelo dhili mbali , opuna omweelo ngoka gokuyamo popuna omweelo ngoka gokuzamo, noha mukala omadhidhiliko tagulike kutya pehala lyontumba mpoka iha pupitilwa.

Ope na aanafalama mboka yena iikunino hayi kunwa owala iikwamboga ngaashi omatama noonyanga, nuunawamundesha noshowo oomboga. Aantu ohaya ka landa nee iikwamboga yawo komatala.

Opena oombete ndhono oombwanawa hadhi kala dhina omitse. Ohashi kala dhayalwa nomalapi omatokele niikusinga iitokele. Oombete ndhika kadhishi dhaantu mboka aahethi mboka ihaa yiiyogo nande.

Iimaliwa oya yoolokathana, opu na iimaliwa mbyoka yomafo, po opu na iimaliwa mbyoka yiitenda. Iimaliwa oyi na oongushu dha yoolokathana miilongo ya yoolokathana wo.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi , ohaya hongo mo iinima oyindji ya yooloka ngaashi iipundi noombete. Ohaya vulu ye dhi honge miipilangi taye ke dhi landitha po taya mono mo iimaliwa yoomondjato dhawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oye ya po nomukalo ngoka goDigiPlus ngoka ho dhenge owala oonomola kongodhi yoye.

Aalumentu nayo paife oya kutha eithano ndyoka lyokuhondja oohema dhoshimeme noto adha ye li miihondjelo moka hamu hondjelwa iikutu taya hondjo iikutu yoomeme, opo ya vule yi imonene sha.

Iimaliwa oya simanekwa lela kehe pamwe mpoka to yi. Ngame mwene omunangeshefa lela. Ondi hole okungeshefa. Ngele ehokololo lyoye kali li kombinga yoshimaliwa nena itandi li pulakene. Ondi hole okulonga noshimaliwa.

Iimaliwa oyili miilongo ayihe. Nakehe oshilongo ohashi kala shina iimaliwa yasho yayoolokathana, okutya omongushu, okutya omondando nomomalwaala nomomathano ngoka geli ko.

Ombaanga yoNedbank ohayi kala nomathigathano ogendji, ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi kala nomathigathano ngaashi gokukayila okathanguthangu.

Oshimaliwa manga inashi pitithwa mo kehangano ndoka enene lyoombaanga ohali kutha mo oshimaliwa shono hashi ulikilwa oshigwana nkene oshimaliwa tashi kala shili.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niitaafula ohaya hongomo iinima ngaashi omatyofa. Omatyofa ngoka oge li gasimanekwa . Unene ohaga tulwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda .

Mongashingeyi nombaanga ndjoka yoBank Windhoek oto vulu okuilandela embakumbaku lyoye ndyoka lyoJhn Deere, to li kutha owala kombaanga e to kala to futu ko N$ 10 200 kehe komwedhi sigo kwa pu.

Aantu ngele yamono iimaliwa yawo, oha ya yi koositola yaka konge uukwashike pendjewo ya wo. Oho adha ne aantu yangundumana moositola uunene ethimbo lyomutenya taya landa iinima ya wo opo yashune komalukalwa gawo.

Mositola ngele to yimo opu na mpoka omuntu ho yipo owala ngoye mwene to dhengitha iinima yoye ngele owu wete omukweyo omule to dhengitha oshinima shoye keshina ngoye to tulamo oshimaliwa ngoye to yi kegumbo.

Ositola ndjoka yoAvo ohayi landitha iinima oyindji ya yooloka. Oto vulu oku ilandela ko ongodhi yoye, ngoye oto vulu oku ilandela ko wo owili yoye yokoshikesho nenge okandjato komagano.

Aantu mboka ya hita koosikola dhopawungomba, noyi ilongela okuhonga iiti niipilangi, ohaya longitha ontseyo yawo okuhonga iinima iiwanawa miiti niipilangi ngaashi oosikopa oshowo iipundi yomatyofa.

Pomahala ngoka gomalandithilo ohapu kala pu udha unene tuu moshaanga shomutenya, oshoka kehe gumwe olyo ethimbo hamo no aye a ka konge iipumbiwa ye yomegumbo. Aantu ohaya yi nee yaka lande iinima yawo.

Aantu mboka ye na uunongo okuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka iiwanawa lela . Iipundi mbika ohayi kala ya kola lela ihayi teka mbala nande nande.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo iitaafula miipilangi mbyoka hayi kala ya fikilwa omagulu giitenda.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ohayi kala nethigathano lyokuteleka okapana, nomusindani dhingi ngoka e shi oku teleka nawa okapana ohi isindanene oodola dhaNamibia omayovi omulongo koomuma.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oye ya po nomukalo omupe, epandja ndyoka lya tulwa mongodhi ndyoka to longitha okutala ompungulilo yoye yombaanga. Ohali patululwa nduno noshipala.

Omatyofa oga simanekwa lela mongaashingeyi, oshoka ogo iipundi mbyoka hayi adhika pomahala mpono hapu kundilwa aayenda nande mondunda moka aanegumbo haya hungile taya tala oradio yomuzizimbe.

Ombaanga ya Standard Bank otayi gandja omapandulo kaasindani yawo mboka yeli ya tatu mboka yali yi isindanene oshimaliwa shawo. Omusindani gotango okwali asindana omayovi omulongo, omutiyali omayovi gatano nomutitatu okwali asindana omayovi gaali.

Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe niimaliwa oyo eliko lyoshilongo. Kiilongo mbyoka ya Europa ohaku adhika iimaliwa mbyono hayi ithanwa takutiwa oo Euro niimaliwa mbika oyina ongushu yili pombanda

Aayakuli yomoositola oya pumbwa okukala ye na omikalo omiwanawa noya pumbwa okukala taya imemeha kehe ethimbo. Ohaya kala ya thikama ya tegelela ye ye ya yakule aalandi mboka taye ya mositola.

Mongashingeyi aantu oyendji oye na oositola moka haya ngeshefele iinima yawo. Ohaya landitha nduno iinima ya yooloka ngaashi iizalomwa mbyoka hayi kala ya lekwa mositola. Aantu ohaya yi nduno ya ka konge iipumbiwa yawo kositola hoka.

Opena omahala ngono omawanawa. omahala ngono ongaashi ne mpa hapu pandelwa nosho yo hapu kululilwa aantu. Ohapu adhika iipundi mbyoka iiwanwa ee lela po ohapu adhika wo iitaafula iiwanawa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo yilwe, okutya okomathano ngoka ga thanekwako nongushu nondando. MoCongo ohamu adhikwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa takutiwa oomille shili mongushu yoondola omathele gaali oshowo oondola eyovi.

Moositola ngaashi oositola ndhoka hadhi landithwa iinima mbyoka yafa iikwathewa niikwamagadhi goku gwaya kolutu, iinima ohayi kala ya tulwa muulaka wu na omasipili omayelele, moshili oho kala owala weshitalela mesipili.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nomukalo ngoka omupe. Opo wu gamene ombanga yoye kookalyamupombo nokaantu mboka haya kala ya hala okuyaka iimaliwa oompungulilo dhoombanga dhaantu.

Iilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka okutya malwaala nokomathano ngoka ge liko. Oshilongo shoka sha Tanzania oshi na oshimaliwa shoka shefo ha shi ithanwa ooshiilingisa.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka iiwanawa hayi hongwa miiti niipilangi e taku tulwa omafulafula nomalapi kombanda. Ohaga adhikwa ne mondunda dhoka hamu popithilwa aayenda nenge moka hamu kala mu na aantu ya gondja mo.

Ope na iipundi mbyoka iiwanawa lela, naantu ohaya ningi iipundi mboka ye na uunongo woku honga iipundi. Iipundi mbika ohayi ye yi landitha opo ya vule okumona iimaliwa yomoondjato dhawo yo ya vule woo okwii hupitha omalutu gawo.

Opuna oositola ndhoka hadhilanditha owala iikulya ndjoka ya telekwa nale ,iikulya ndjoka yatelekwa nale ohayi kala yatulwa mehala ndoka lina esipili niikulya ohokala weyi talela mesipili.

Mositola ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana kutya iikulya osho wo omagadhi gokuteleka. Iinima mbika ohayi kala ya pakelwa ne yili melandulathano moolaka.

Moositola ohamu kala mu na uutemba mboka omuntu ha longitha okutula mo iinima ye mbyoka ta landa. Omuntu oha ende nee moolaka ta tala, a nana okatemba ke hoka e ta tula mo shoka a pumbwa.

Uuna omuntu i ilikole sha shomondjato ohayi nee kostola a ka konge iipumbiwa ye, nongele a kutha shoka a pumbwa oha yi nee poshitaafula shomafutilo mpoka ha gandja oshimaliwa komulandithi, ye ta pewa iinima ye ta yi kegumbo.

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe. Omuntu ngele e na oshimaliwa oha kala teshi yalula nawa, a longa shomupondo. Ngame nena ondi na okuzimbuka niimaliwa lela, oshoka itandi etha sha.

Iimaliwa oyi li yasimana lela muuyuni awuhe, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo yo kiilongo iikwawo. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iinima oyindji.

Momagumbo unene mondunda ndjono hayi ithanwa taku tiwa oseti mono hamu kundilwa aayenda, ohamu kala muuwanawa lela. Muna iitafula, mo ohamu kala wo muna oradio ndjoka yomu zizimba.

Aantu mbono yena uunkulungu woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo uusikopa woku pungulila iinima nuusikopa mboka ohawu kala tawu monika nawa ngele nande owe ke egulula.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank ndjoka yolwaala olumbulawu oye ya po nepandja epe ndoka to tula mo ongodhi, to li longitha okukala to tala omayalulilo goye gombaanga, ashike epandja ndono ohali kala lya pata, owu na oku li patulula nokutula mo oonomola dhontumba.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank otayi londodha oshigwana kutya, otayi ka kala noshikako sho kupashula oshigwana. Opo ku keelelwe eyako lyo shimaliwa , kaantu mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo.

Opu na pomahala mpoka hapu adhika iitaafula mbyoka iiwanawa hayi kala tayi adhima kombanda, niipundi iiwanawa ya hongwa miiti nomiipilangi. Piitaafula mpoka opo nee ha pu lilwa iikulya.

Ombaanga ndjoka yotango yopashingwana otayi hiya oshingwana opo ye ki ilandele okashina hoka kokuninga oomboloto, hoka ka li ke na ondando yi li pombanda, ihe paife ondando oya teyelwa kongolo.

Ombanga ndjoka yaVenduka oye yapo noshikondo shoku gamena noku kalekapo iiyamakuti. Iiyamakuti oya pumbwa oku gamenwa noku kalekwapo opo yaahulepo moomvula dhokomesho.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ombaanga yimwe ombwaanawa uuna tashi ya kokupungula iimaliwa. Ngele to longitha uushina wayo wokunana iimaliwa, ihapu kala pu udha, oshoka ombaanga ndjika ohayi longithwa kaantu aashona lela.

Iimaliwa oyili ya simana lela miilongo ayihe nomuuyuni awuhe, niimaliwa oyili hayi kandula po oompumbwe dhetu adhihe. Kiilongo mbyoka yaEurope okuna iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa oEuro niimaliwa mbyoka oyina ongushu yili pombanda.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya ningi mo omashofa, ngoka haya tula omafulafula no kombanda ohaya tula ko omalapi ngoka omawanawa, nomashofa ohaga landwa po nee.

Iimaliwa oya simana muuyuni nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Iilongo mbyoka Europa ohaku adhika oshimaliwa shoka haku tiwa oero oshimaliwa sha yooloka kiikwawo.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji. Ope na oositola ndhoka hadhi landitha omalovu, ohaga kula ga pakelwa ge li moolaka ge li melandulathano. Aantu mbono ihaya kuta omalovu otwaadha taya landitha omalovu kutya ogomayovi omilongo ne.

Omatyofa oga simanekwa mongashingeyi oshoka Ohaga adhika moombelewa, go ohaga adhika wo pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda nomoondunda moka aakwanezimo haya hungile.

Ombanga ndjoka yaNedbank otayi kunkilile oshigwana nkene wuna oku dhimbulula ookalyamupombo mbokahaya kala ya hala oku kengelela aantu iimaliwa yawo koompungulilo dhawo dhoombanga.

Opu na aantu mboka ye na uunkulungu nongele ye ku hongela iiti niipilangi oto fuuka. Ohaya vulu ihe okuhonga mo uutemba mboka wokwiiyogela koonyala miipilangi.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oye ya po nomukalo omupe, ngoka yi na uushina pondje mboka to vulu wa tula iimaliwa kombaanga yoye toyi tula kokashina hoka kopondje nande to vulu wa nana ko iimaliwa yoye kokashina hoka kopondje.

Iipundi ohayi ningwa miipilangi niiti, naantu mboka yena uunongo oku honga iiti niipilangi ohaya ndulukapo ne iipundi mbyoka iiwanawa nohaye yi painda kombanda.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitafula. Iitafula mboka ohayi kala nee tayi monikwa nawa, ya fikililwa omagulu ngoka giitenda.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, opamwe nositola ndjoka yoNictus otayi kwashilipaleke opo wu ki ilandele okambako koye , hoka koJBL kali kena ondando yili pombanda ihe paife oya teelwa kongolo.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank oye yapo nomukalo ngoka omupe, ngoka tovulu okutuma oshimaliwa toshitumu kongodhi toshi tumine omuntu gulwe kongodhi nomukalo ngoka ha gwiithanwa opaypulse.

Ngele wayi kositola wuu kiilandele uukwashike pendjewo woye, moolaka oho kuthamo iinima yoye ngoye toyi koshotaafula shoka shomafutilo to gandja iimaliwa yoye to dhe ngitha iinima yoye ngoye topewa iinima yoye eyi ukililepo paa yeni.

Opu na omahala ngono haga landitha iinima yokuopalekitha momagumbo ngaashi uukopi oshowo iinima mbyoka hayi longithwa uuna omuntu nando ota hokana.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayoloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. No kiilongo mbyoka yaerope oha ku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa taku tiwa oeuro. Noshina ongushu yili pombanda.

Iimaliwa oyi li ya simana lela, iimaliwa oyo eliko lyoshilongo. No ngele to ka talelapo kiilongo yimwe owu na okupingakanitha wa hala oku ya koshilongo iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yo moshilongo moka wu uka, opo wu vule okulongitha iimaliwa mbyoka yomoshilongo moka.

Iimaliwa oyasimana lela, kehe oshilongo oshina iimaliwa yayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo okutya omongushu, okutya omondando. Noshilongo shoka Tanzanian oshina iimaliwa yasho yayooloka mbyoka hayi ithanwa ooKutike.

Ombaanga yoye ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele shoka wuna oku kala wushi tango opo wukale, wushi kutya iimaliwa ohayi longithwa ngini.

Ombaanga yaStandard otayi gandja omapandulo kaasindani mboka ye li yatatu mboka yi isindanene oshimaliwa shawo. Omusindani gotango okwa sindana ooN$ 10000, omutiyali ooN$ 5000 nomutitatu ooN$ 2000.

Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe nomiilongo, nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo, okokutya omolwaala nenge omondando nomongushu, noshowo komathano ngoka haga kala ge li kombanda yoshimaliwa.

Ombaanga ndjoka ya standard kayishi owala ombaanga yoompungulilo dhiimaliwa ihe ohayi gandjawo omakwatho moshigwana ngaashi kwali ya gandja ekwatho lyoondola omayovi omathele gane kopoloyeka ndjoka yoku ninga oondhopi.

Ombaanga ndjono yaVenduka oyeya po nepandja ndyoka epe lyomongodhi moka owala to kala to tala omayalulilo goye gombaanga kongodhi , ndyoka holi pa tulula noshipala shoye .

Opu na Iimaliwa. Iimaliwa oya simanekwa miilongo nomuuyuni awuhe, oshoka oshimaliwa ngele kushi na ito vulu okuninga sha oyo hayi kandula po oompumbwe dhetu.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ,ohayi gandja omakwatho ogendji ngaashi omikuli nohayi kala wo nomathigathano ogendji moka omuntu to vulu okwiisindanena sha.

Ombaanga ya FNB , ota yi tseyithile aantu opo kaaya gandje oonomola dhawo dhuu kalata wa wo kaantu kehe.

Ombaanga ndjoka yolwaala oluzizi ndjoka yedhina oNedbank ombaanga ndjoka hayi longo noompungulilo dhiimaliwa. Ombaanga ndjika oyi li kaantu aashona lela, oshoka aantu oyendji moNamibia aathigona nombaanga ndjika ohayi kala owala kaakengeli.

Momahala ngono gomalandithilo mono hamu landithwa iinima ngaashi iikutu, iizalomwa noondjato oha mu kala muudha unene momukokomoko gwesiku.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi tseyithile aakalimo yomoKatima Mulilo kutya, oshitayi shawo otashi kakala shapata muule womasiku gaali oshoka, otashi longululwa shiye pamuthika gopombanda.

Ombaanga ya Bank Windhoek oye etapo epandja ndyoka epe lyomongodhi . Moka omuntu ho kala to tala omayalulilo goye goombaanga na kehe shimwe tashi inyenge kombaanga yoye. Nepandja ndika opo wuye mo mulyo owuna oku tula mo oonomola ongoye owala wudhi shi.

Opu na aantu mboka ya ya koosikola dhopaungomba yi ilongela okuhonga iiti niipilangi. Ohaya hongo nee iinima mbika, e taya landitha yo taya imonene iimaliwa yomoondjato dhawo.

Opuna omahala ngoka haga landitha iinima oyindji yayooloka, momahala ngoka oto adha mo iinima yayoolokathana onga iizalomwa, onga iikwagadhi osho wo oothewa

Aantu mbono ya ya koositola dhopaungomba oyena uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Miiti niipilangi ohaya ningi mo iitaafula niipundi mbyono hayi longithwa pomahala mpoka hapu kundilwa nenge aayenda.

Oto vulu okuisindanena ongodhi yoye yopeke nenge okompiuta yopaumwene nombaanga ndjoka yotango yopashigwana to sindana owala moomwedhi ndatu.

Ombaanga ndjoka yaNedbank otayi londodha oshigwana, opo shi kale shi li uupathi, oshoka omwaalu gookalyamupombo mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo koombaanga otagu indjipala.

Ombaanga ya Standard bank otayi gandja omapandulo kaasindani yayo mboka yali ya isindanene oshimaliwa shawo, ngoka eya puutango okwali ayi N$10,000.00 nomutiyali okwali ayi N$5000.00 nomutitatu N$2000.00.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongashingeyi. Omatyofa ohaga adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda noshowo moondunda moka aantu haya kala ya hungila aakwanezimo taya popi omahokololo gawo.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ihe ohayi vulu okukwathela aanasikola uuna taya shuna kosikola. Ohayi vulu okugandja omikuli.

Iimaliwa oyili yasimana muuyuni awuhe ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa ohatu yi longitha moku kandula po oompumbwe dhetu.

Aakulupe mboka yena oomvula omilongo hamano ngele taya ka patulula uukalata wawo woompungulilo dhombaanga yotango yopashigwana, ka yena ongamba kutya koombaanga dhawo naku kale kuna iimaliwa yi thike peni, iishona.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku lombwele, opo wi ilandele owili yoye ndjoka ombwaanawa yi na owala oo$ 59. 99.

Opena oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa. Iizalomwa mbino ohayi kala nee ya lekwa pombanda moositola moka opo aantu yeyi mone yo ye ki ilandele oombindja dhawo neembulukweya dhawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe noshimaliwa oshi li osho eliko lyoshilongo nongele oshilongo kashi na oshimaliwa nena eliko lyoshilongo shoka ohali kala lya gwa pevi lela.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wuki ilandele ekopi lyoye lyoku ye nyeka omeya kolusheno, ndyoka lyili lyina ondando yili pombanda ihe paife ondando oya teelwa kongolo lela.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi kala nomathigathano ogendji moka hayi kala tayi gandja omayakulo gayo onga iikulya niikwathitho yoomeme nuu namunate wo kwiitalaleka pomiligu.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzize otayi tseyithile oshigwana kutya oshitayi shoka shombaanga koKatima Mulilo otashi ka patuluka natango noshayela nawa noshipe.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi gandja wo omakwatho uuna aantu taya shuna koosikola opo ya vule oku kalanda iipumbiwa yawo yoko sikola.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo iinima mbyoka ngaashi oosikopa, iipundi niitafula nomatyofa ngoka haga kuutumbiwa, ge holike methimbo ndika lyonena.

Iimaliwa yasimana muuyuni awuhe, nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo no muntu ngele ena oshimaliwa oha kala anyanyukwa oshoka otavulu okukandulapo oompumbwe dhe.

Ombaanga ndjono Yotango Yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana opo ye ki ilandele embako lyawo lyoJBL ndyoka lya li li na ondando yi li pombanda, ihe paife ondando oya teyelwa kongolo.

Aantu mbono yaya koosikola dho paungomba dhoku honga iiti niipilangi, ohaya hongo iipilangi yawo etaakala yeyi ninga uundumba opo, yeyilandithepo nenge yeyi ninge iinima yimwe.

Iimaliwa oya yoolaka opena iimaliwa mbyoka yiikukutu yiitenda po opena iimaliwa mbyoka yomafo. Iimaliwa mbyoka yiitenda otwaadha nee ya pakelwa uunduba.

Ositola yoAvo ositola yimwe ndjoka ha yi kala yi na iipumbiwa iiwanawa, noha yi landitha iinima iiwanawa ngaashi, nande ongodhi yopeke. Osiitola ndjika yoAvo oto vulu wo okwiilandela po owili yokoshikesho nokandhato komagano .

Ombaanga ndjoka ya Bank Windhoek otayi gandja omapandulo ku Maggie Rose Jacob, ngoka a li a isindanene oondola dha Namibia eyovi, ko easy wallet mesiku lyohole.

Iimaliwa oyili lela ya simana muuyuni awuhe. Nongele omuntu kuna oshimaliwa kuna shoka to vulu oku pondola. Nangaye kandi hole ehokololo ina li nika oshimaliwa nande oshoka ngaye omunangeshefa lela.

Iimaliwa oyili yasimana, nongele omuntu toka talelapo kiilongo yimwe owuna oku pingakathina oshimaliwa shomo shilongo shayeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka, opo wu vule wukalongithe iimaliwa moshilongo moka toyi.

Iimaliwa oyi li yasimana lela moshilongo. Iimaliwa ohayi tu kwathele okukandulapo oompumbwe dhetu. Iimaliwa moshilongo shaNamibia oyi li po omaludhi, iimaliwa mbyoka iikukutu, naambyoka yomafo.

Ombaanga ndjoka yaNedbank yolwaala oluzizi ohayi kala nomathigathano ogendji gokuteleka okapana nomusindanidhingi oha pewa oondola omayovi omulongo.

Standard bank iha gandja owala omayakulo guupungulilo ihe oha vulu wo oku kwathela aantu mboka yena ohokwe yoku kiilonga ye teya futile.

Ombaanga ndjoka yoBank windhoek yolwaala olutiligane otayi tseyitha nokushiwipaleka kutya iishoshela yawo otayi kakala yagwa pevi noopelesenta 10 sigo oopelesenta 11.

Iimaliwa oya simana lela muuyuni auhe nomiilongo aihe , nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Ngele to yi koshilongo shontumba owu na okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo niimaliwa yomoshilongo shoka.

Namibia okuna iimaliwa ya yooloka. Okuna iimaliwa mboka iikukutu ye okuna iimaliwa mbyoka yomafo okuza poondola omulongo, ethele noondola omathele gaali.

Uuna tokatalelapo kiilongo yaantu owapumbwa okukala watseya kutya ondando yiimaliwa yokiilongo hoka wuuka otayi vulu yikale yili pombanda shivulithe iimaliwa yomoshilongo shaayeni nowapumbwa okuyi pinga kanitha.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek oye yapo nomukalo omupe ngoka to vulu oku tuma oshimaliwa kongodhi yoye omukalo ngoka hagu ithanwa taku tiwa o easy wallet to vulu wa tumina omuntu oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana lela. Ngele toka taalelapo iilongo yaantu Nena owapumbwa okupingakanitha oshimaliwa shaandjeni noshimaliwa shomoshilongo moka opo wuvule okukalongitha iimaliwa yokiilongo hoka.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi longithwa moku kandula po oompumbwe dhetu dha kehe esiku. Nongele omuntu e na oshimaliwa oha kala a nyanyukwa oshoka ota vulu okuninga kehe shimwe u uvite a hala.

Ombaanga ndjoka ya Bank Widhoek okwali ya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gane kehangano ndyoka lyo NASFEED.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongashingeyi. Iipundi mbika oha yi adhikwa unene moondunda moka hamu kundilwa aayenda, nenge moka aantu ha ya hungile.

Ombete osho oshinima shoka hashi lalwa, otwaadha née omuntu alanda ombete ye ombwaanawa yatulwa momutse nokapundi keli komagulu gombete kokukutumbwa.

Uuna omuntu aya koositola a kalanda iipumbiwa ye ngele a kutha iimpumbiwa ye mbyoka ohayi poshitaafula shomafutilo mpoka haka futila iinima ye, ye ta pewa iinima ye mbyoka a landa eta yi kegumbo.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula niipundi iiwanawa, mbyono hayi tulwa moondundu dhono hadhi kundilwa aayenda, nande mono hamu tokelwa aakwanezimo taya popi omahokololo gawo.

Iimaliwa oya simana lela, naanangeshefa mbono ye na oositola ngele aantu taya landa iinima yawo ohaya kala taya yalula iimaliwa yawo taya longitha oonyala nenge uushina.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe. Nangele toyi koshilongo shimwe owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wuuka.

Iilongo oyina iimaliwa ya yoolokathana na kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka kiimaliwa kiilongo iikwawo. Koshilongo shoka sha Congo okuna oshimaliwa shoka shoondola omayovi gatano hashi ithanwa taku tiwa omile.

Ombaanga ndjoka ya Standard ihayi gandja owala omakwatho go kupungula oshimaliwa. Ohayi gandja woo omathigathano nomaudhano ngoka goku kayila oka thanguthangu naangoka eya tango ohi isindanena ondando yoshimaliwa .

Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe nomiilongo ayihe. Iimaliwa oyo eliko lyoshilongo nongele omuntu ke na oshimaliwa oha hupu nuudhigu molwaashoka ita vulu oku ilandela sha.

Opena woo oombete oombwanawa hadhi kala dhina omatalashe dhadeka nawa nangeke walalako owuuvite owala uunambanu wafa wuli meyana lyangetse totsu ondjodhi wuli koshilongo shegulu.

Ositola olyo ehala ndyoka hali landitha iilandithomwa ya yoolokathana mbyoka hayi kala ya pakelwa moolaka naantu ohaya yi nee koositola yeki kongele oompumbwe dhawo dhoka yena momagumbo gawo.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank ohayi kala yi na oofanditha unene pethimbo lyuutalala, moka to vulu wu ilandela kutya egumbo lyoye kondando yi li pevi lela to futu ko owala oopelesenda omulongo.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya, ombaanga kayina esiku yiku pule oonomola ndhoka ho longitha okunana oshimaliwa kombaanga yoye. Ihe mboka ookalyamupombo owala haya kala yahala okukengelela aantu iimaliwa yawo.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi gandja omapandulo kuMaggie Rose Jacob, ngoka a li isindanene oshimaliwa shaNamibia shooN$ 1000 noEasyWallet mesiku ndyoka lyohole pawuyuni.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya mOvenduka paife opweya ehangano ndyoka lyolefa ndyoka hali longo okututa aantu nande okufala aantu pomahala.

Ombaanga ndjoka yaNedbank ohayi kala nomathigathano ngaashi omathigathano gokutondoka naangoka a thiki tango oha pewa ondando yoshimaliwa shoka i isindanene.

Iimaliwa oya simanekwa lela muuyuni awuhe. Nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Oshilongo shoka hashi ithanwa Congo omu na iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku tiwa Oomille yomafo.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya ningi mo iinima ngaashi iitaafula niipundi. Ohaya ningi mo woo oosikopa niipundi mbyoka yomatyofa yili yasimanekwa noyi holike methimbo lyonena.

Uuna toka talelapo koshilongo shaantu, nena sho to piti poongamba owuna oku pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaa ndjeni noshimaliwa shomoshillngo moka wuuka, opo wu vule wuka longithe iimaliwa yomoshilongo moka.

Ombanga ndyoka yabank windhoek otayi tseyithile oshigwana opo wuvule wuye methigathano lyoku isindanena oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali ongele walongitha okakalata koye kombanga okulanda nokufuta iinima moositola.

Aantu mboka ye na uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya nduluka mo iipundi mbyoka iiwanawa. Iipundi mbika ohayi landithwa po nee, tayi ka longithwa oku kuutumba aantu nenge omoombelewa oshowo moosikola.

Mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi niitaafula. Iipundi mbyoka ohayi kala ya payindwa nolwaala olutiligane, opo yaa kulupe yo yaa ninge nayi komeya.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo iitaafula niipundi. Iitaafula niipundi mbika ohayi fikililwa omagulu giitenda opo yi kale ya thikama.

Opu na omahala ngono goositola. Ositola ohayi landitha kehe shimwe shiipumbiwa mbyoka aantu ya pumbwa. Naantu ohaya yi nee koositola yaka konge iipumbiwa yawo ya yoolokathana.

Mositola ngele wayi mo ndele owu wete omikweyo omileelee, opena eshina ndyoka to vulu wa longitha to dhengitha iinima yoye ngoye to futu toli longitha owala kungweye mwene, toyi kegumbo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oyi na omahala gokunana iimaliwa pomahala taga landula: oyi na mOvenduka, oyi na wo moRundu yo oyi na wo moKatima Mulilo.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima iiwanawa ngaashi iitaaafula niipundi nosho wo oosikopa. Piitaafula niipundi opo ha pu lilwa.

Iimaliwa oya simana miilongo ayihe, niimaliwa oyina oongushu dha yoolokathana. Ngele toyi koshilongo shilwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yomoshilongo moka wa uka.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe. Oyo eliko lyoshilongo mopaife ihayi yalulwa we koonyala, ihe ohayi yalulwa mokashina moka hayi tulwa.

Aantu mbono ya ya koosikola dhopawungomba ya kiilongela okuhonga iiti niipilangi, oho adha ye li moofambulika dhawo moka haya hongo oosikopa oshowo omatyofa niipundi niitaafula yo taa landitha.